Barkanmu da warhaka. Za mu yi magana dangane da kalar ƙasar da ke gare mu a nan sashen inda muke. Muna da ƙasa kala guda biyu. Muna da laka wadda ke tara ruwa idan ruwan sama sun sauka, ko kuma ruwa na kogi, ko na rahi, sun gangaro wajenta, za ka riƙe ruwa wanda mafi yawanci, ana yin noman rani wanda muke kira ‘kadada’ a cikinta, saboda ya riƙe ruwanta da kuma rashin barin ruwa su wuce ko su tsane cikin ƙasa. Mahi yawancin abubuwan da aka fi shukawa a nan wurin, mun fi shuka shinkafa, rogo, da sauran abubuwan da ke fitowa suke jin daɗi a cikin ruwa, wa`yanda ruwa, yawan ruwa ba ya musu illa. Sannan muna da ƙasa mai taushi, wanda yake yashi ne a tudu, saboda cikin wannan ƙasa ita kuma, mukan yi shukan abubuwan da suka shafi gero, dawa, masara, da sauransu. Hatta da wake, su kuma saboda jin daɗin wannan ƙasar, suna saurin fitowa da wuri, amma ita ba ta riƙe ruwa. Sai dai, muna yin shuka ne kawai lokacin damina ko, ko kuma mu dinga yin ban-ruwa, yayin da muke aiki a cikin iri wa`yannan gonaki.

Barkanmu da warhaka. Wurin aikinmu gaskiya mata sukan taɓukawa sosai dangane da harkar noma. Saboda suna yin kiwo, suna yin shuka, za ka tarar da duk aiki da wani namiji yake iya yi a gona ko a harkar kiwo; za ka cimma cewa 'ya mace ma akwai wadda ta ke iya yin shi. Hatta da duƙawa a yi noma, mutum ya noma da kan shi mata ma ana samun wanda suke iya yi. Sannan kuma, waɗanda ya zamana da su kuma mazajensu suna can, za ka ga suna ƙoƙarin taɓuka wani abu na abinci, wanda zuwa lokacin da ya kamata a ce wanda yake aiki ya gaji; yana buƙatar abin da zai ci. Zasu tattalamai su kai mishi har gona. Saboda samun ƙarfi ya kuma ci gaba da aikinsa. Sukan je su bi wasu ƙananan ayyuka waɗanda ba zai fi ƙarfinsu ba, kuma ba zai sa su gaji sosai ba. Saboda yanayin jikin 'ya mace ga al'ada ba ɗaya yake da namiji ba. Za ka cimma cewa, sun fi son su yi noma irin na gyaɗa, irin alayyaho, irin tumatiri. To irin waɗannan abubuwa suna son shuka su, saboda gaskiya ba su da wuyar lamarin gyara ba kamar irinsu gero, dawa, shinkafa, da sauransu ba. Waɗannan mafi yawanci maza aka fi sani da wannan su ke su gero, shinkafa, dawa, amman ƙananan abin shuka mata.

Barka dawar haka lallai manoman mu suna amfani ne da yanayin canja abinda suke shukawa Kaman misalin in bana wannan shekaran an shuka gero wata shekara sai a shuka dawa ga wannan gona saboda ƙasar tazama tanada taki isashshe ga ko wani irrin yanayin abunda aka shuka mata. Sannan kuma akwai amfani da shuka mai rufe ƙasa Kaman irrin su wake. Wake kunagan yanabi ƙasane sannaninshi suna fure tsakanin sakkowan ruwa sama ko kuma ruwa da akeyi tsakaninshi da ƙasa, kar ƙasa ta rarake. Manoma suna amfani da wannan shuke shuke saboda rage kwashewan ƙasa a wannan waje, ko kuma ga noman rani mu sako ruwa daga nesa su gangaro hai sukai iyyakan ƙarshen gona. A’a wasu kuma suna amfani da sa ruwa dai dai gindin kowani shuka saboda rage gwaigwayewan ƙasa ko za gwanyewan ƙasa, ya zamana ba’a kwashe ƙasan ko takin yatafi abinshi yakai ƙarshen gona ba. Sannan kuma manoma suna amfani da hanya na gargajiya wajen rage kwari da kuma hakin da ba’a buƙata cikin gona ta hanyan cira, akwai abunda akece ma cira za’a ciccire duk wani hakin da ba’a buƙata ko kuma abunda akeyi saboda rage kwari ko asa a lulluɓe shukan da jidan sauro fabo kenan ko kuma asa leda a cikin gona kaga an ɗaɗɗaura ledoji saboda iska na hurawa tana kukannan kwari bazasu sauko dansu, akwai wani yana wurin yana kwanceko kuma kaga ansa wani abu yana ƙara ƙara haka saboda tsuntsaye wajen suji Kaman akwai wani wajen karya kamasu.

Barka da warhaka e tabbas lallai yawan al’umma dole zai kawo canji ga Manama ta hanyoyi Kaman, kama daga hanyar wa ‘yan’ da ke noma zasu ƙaru mabuƙatan abunda ake noma suma zasu ƙaru wa ‘yan’dasukuma suke da buƙata a taimaka musu suma zasu ƙaru. Manoma da kansu zai yuwu noma su ƙƙƙaru sosai amma babu hilin da za’aje ayi noma, kuma kowa yason yaje yayi noma ne saboda yasamu albarkacin noma. Amma buda da rashin wadataccen wurin irri mai kyau, saboda wajenmu akwai ƙasa Alhamdulillahi amma bako wacce take da kyawun ace tana iyyayin duk wani shika da ake buƙata ba. To duba nike ace wannan shine illan da yake yima yawa. Amman yanayin kasuwa, manoma da yawa synje sun shuka kuma suncira albarkan noma, sun kai kasuwa to tabbas kuma zasu masaya da yawa. Mutane sunyawa inda mutun goma ne anzo ankai buhu uku an saisuwa buhu ba’a saisuwa buhu ba to yau ankoma mutun ashirin zai zamana ma buhu biyun bazasu wadata ba, sai anje an ƙaro. Manoma zasu ƙara aiki sannan kuma mutane dake da buƙatanshi sun ƙaru saika ganima canjin kuɗin ma nasai da bubuwa yana ƙaruwa yana raguwa. Saidai in mabuƙata nada yawa sai kaga sun haɗu a kasuwa sunyi tsada, amma in abubuwa basu, in masaya da yawa amma manoma sunje sun noma abubuwa dayawa tunanin cewa ai kwa alumma ta ƙaru ga yankin inda akamana toshi zai iyya gaskiya zai yi illa tunanin akwai mutane da yawa zai yai shuka abunda yasan Kaman ittin kayan, kayan gwari abubuwa ne wa ‘yan’ da basu daɗewa suna iyya lallacewa amma I mutun ya shuka su ya samu masaya zasu saya da yawa. Amma kuma inka shuka su kaje kakai kasuwa babu masaya to wannan zaima ma.

Barka da warhaka tabbasa lallai tashin mutane da ƙauyuka suna komawa burni saboda wani aikatau suna da illa sosai da manoma da kuma kayan noma ko kayan kiwo, za ka cinma mutane sun tashi sun koma binni da zama suna wani ga aiki sun bar wasu ayyuka da ya kamata a ce sun tsaya ƙauyuka sun yi an biya su ko kuma sun yi sun samu albarkatun gona. Gaskiya wanna yana da illa sosai ga manoma ta hanyan rage ma’aikata, in mutum yana da gona guda mutum ashirin yake nomanta yanzu dole ya rage yanda ze noma ya dawo yana noma ɗan kaɗan, inda ba su wuce mutum uku ko huɗu za su yi noman shi ba. Sannan kuma za a cinma gonaki an fita batunsu, babu ma’aikatan da za su yi aiki cikin gonakin dole in sun tafi binni suna aikatau yanzu ma’aikatan ya sa kayan abinci sun ƙaranta wanda in aka kai su kasuwa ta dalilin ƙarantansu, kuma ga mabuƙata ze sa hauhawan farashi, se ka ga abubuwa komai ya ƙara kuɗi. To, abun nera dubu ɗaya se ka ga ya ninka saubiyu ko sauuku wanda in yakai da lokacin da shi kanshi manomi ya saye ya saida lokacin da yake da buƙatar taimako ya sai ya zama shi be ƙara mu’ammala da shi se kuma ya ƙara noma shi. Se kuma canjin yanayi abubuwan da ake ta’ammuli da su se ka ga mutane sun dawo da amfani da kayan kwalba, kayan leda da kayan gwangwani. An fito da ita da batun kayan marmari ko kuma kayan ƙauyuka ko abun da manoma suka noma se ya zamana an sarrafa abubuwan da manoma suka noma, an bi shi ta wata hanyoyi sannan mutane suke sayan shi.

Barka da warhaka, e lallai tabbas ƙaruwan birni da ƙara faɗaɗata gaskiya yana da illa sosai ga manoma da makiyaya saboda za ka gani ana rasa `ƙasan da za ai noma kanta kuma za ai kiwo kanta saboda gidaje, kanfanunnika da sauran gine-gine na birni suna shigowa harzuwa inda ya kamata ce manoma suna nomansu, makiyaya na kiwo wurin ko kuma sai ka ga cewa ƙasan ta rage aiki saboda yanayin ayyukan da ake amfani da su suna watsar da ƙasa wanda zai lalata asalin takin ƙasa idan aka sama yanki Kaman irin yankinu da za ka ga birni ya ƙara faɗi har cikin ƙauyuka da gonaki suke. Se ka cin ma cewa su filayen da za ka siya kai noma sun ƙara tsada bara cewa manyan masu kuɗi suna siya suna gine-gine na gidaje da kuma kanfanunnuka, wani ƙaramin talaka baya iya shiya balle har ya yi amfani da shi ya yi noma, se ka ga mutum shi ma yana da ƙaton gida, ƙaton fili sai ya siyar saboda ya sama kuɗin shiga. Sannan kuma ga rashin ruwa lokacin rani ya kamata mutum ya yi noman rani wanda muke kira kadada, ba a samun wadatattun ruwa dole saboda yawan mutane ya sa buƙatan ruwan ya ƙaru inda ya kamata a ce ruwa an yi amfani da su wajen noma se za ai amfani da su wajen wanki, wanka, sa sha wanda kuma gaskiya haka yana kawo cikas ga manoma.

Barkan mu da warhaka lallai rashin tsaro na kawo cikas sosai ga makiyaya da kuma manoma. Bari mufara da makiyaya, duba da cewa duk mai dabbobi fiye da goma ko zuwa ashirin za ka ga cewa lallai zai buƙaci yana fita da su wajen inda ke da ciyawu mai kyau inda zai samu ya yi kiwon shi ba fargaba kuma ba tare da ya kashe kuɗi masu yawa ba. amma duba da cewa rashin tsaro ya yawaita babu mai iya tashi ya dauko dabbobin shi ya ce wai zai shiga daji don ya yi kiwo ko dai don kar ya rasa rayuwan shi ko ya rasa dukiyan shi, saboda yana iya kasancewa ko dai su kashe shi su karɓe dukiyan shi ko su kama shi da dukiyan shi ya dawo hakanan babu komai. Tabbas makiyaya ya zama dole su bar dabbobin su gida duk da yanda za su dinga ciwo da kuma ramewa saboda dussa kawai ba ta isan su sai manoma lallai su ma sosai rashin wannan tsaro ke damunsu saboda za ka ga cewa wani gonan shi tana can ƙuryan daji. mma saboda rashin tsaro su mutanen banzan suna can ciki to hakan ya musu illa ba ƙarami ba dangane da abun da suke nomawa, rashin tsaro ma ya hana mutane tsayawa a garin su bare su yi noma sai ka ga mutanen ƙauyuka sun tashi dole sun bar gonakin su haka nan ga banza babu wanda ke amfani da su, wasu kuma kaɗan daga ciki za ka ga cewa sun noma amma babu daman su kai gari domin siyarwa ko da ana tsoron kan hanya kar a haɗu da mutanen banza su kashe mutun ko su kwashe masa dukiya kuma akwaiƙalilan waɗanda suke samu su kai kayan su kasuwa amman kuma kai kaya kasuwa z aa tarar da cewa kuma sun kuɗi tsada wanda duk yake son saya talaka baya iya saya saboda mabukatan abun sun ƙaru sannan shi abun da aka kai kasuwa ba shi da yawa.

Barka da warhaka. Lallai tabbas na yarda, kayan gona na zamani da aka surkawa da wasu nau’uka na Bature, suna da amfani ƙwarai da gaske, saboda za ka cim ma cewa suna da wasu nau’uka na kayan gina jiki na ɗan’adam a tattare da su. Sai ka samu cewa, suna saurin hitowa su yi girma su nuna har su isa girbi cikin ƙanƙanin lokaci, wanda yana ba da dama ga manoma da su shuka wannan iri, su noma, su ƙara shukawa, su noma, su girbe, su ƙara kai kasuwa cikin ƙanƙanin lokaci wanda zai kai ga cewa abinci ba ya yankewa. Kuma irin wa`yannan iri, ba sa la’akari da cewa sai ga irin hunturu, ko damuna, ko bazara, wani yanayi na daban ba, a’a, inda aka shuka su, in dai ana kula da su yanda ya dace, lallai za ka cim ma cewa tabbas sun girma sun yi iri kuma. Za ka gani cewa, suna ƙara ƙaimin abubuwan harkan jiki na ƙarfi da lahiya ta jiki. Sannan za ka ga, kuma yawanci za ka ga wasu nau’uka na abinci suna jawo wasu cututtuka, amman su wa`yannan irin, suna ƙoƙarin kare ɗan’adam daga wannan cutar. Inda kawai za a samu a ce rashin amfaninshi shi ne, mutane wasu ba su san lamarinshi ba sai ka ga suna guje wa wannan abun ba su so su yi aiki da shi.

E lallai na taƃa halartar wani shiri da aka yin a koyarwa da ƙara wa juna sani na manoma. Wanda akai tattauna dangane da kadada, wanda nan muna kiran shi da kadada, shi ne wato, shifka shinkahwa ta rani ba lokacin damina ba. Shi ne wanda aka koya mana cewa, da farko za kai shuka ta wuji guda mai yawa wanda muke kira nan hwani. In ka shuka da yawa da yawa wuji guda, daga baya se ka je kai bedi-bedi ga cikin hilinka na gona, kai bedi-bedi kai banruwa, ruwa ya jiƙe wurin sosai. Sai ka je kana yin dashe, kana cire waccen kenan hwani, kana daddasawa cikin hwani-hwanin ga, wanda gaskiya wannan abin ga da akai don da, muna watsawa ne kamay yadda muke yi ga damina, daga baya kawai, to sai ya zamana da ba ta yin kyau sosai. Amma ta dalilin wannan, se muka dawo muna yin hwani ɗin, muna yin dashe daga baya, wanda na yi anhwani da wannan salo, kuma gaskiya yai temaka sosai saboda ei; gonad da nake samun buhu bakwai, se ya zamana da na samu wajen buhu goma sha biyu ga wannan lokacin. “So”, gaskiya, wannan, abin gan da aka yi, na ƙara ma juna sani na manoma, ya temaka sosai dangane da yanayin yadda muke shuka shinkahwa a yankinmu.

Barka da warhaka. Lallai cikin shekara biyu da suka wuce, wanda aka yi na, noma, akwai wasu wajaje da muka halarta na ƙara ma juna sani, da kuma fahimtar da manoma. Akwai wani waje da muka yi kwana uku, muna koyon yadda ake aje kayan abinci bayan an noma, su i, irin su dawa, masara, gero. To, bayan an nome su yadda za a aje su cikin wani waje, wajen ajiya ba tare da sun lalace ba. Kun, an fahimtar da mu an koya mana amfani da wasu nau’uka na maganunnuka, saboda magance tsutsotci, da ƙwari da kuma ɓera, saboda gudun kada ya lalata wa`yannan amfanin gonan. Sannan akwai wani lokaci kuma da muka je, shi ma mun yi wajen kwana biyar, muna koyo dangane da yanayin yadda ake tsara, da shiryawa na yanayin kasuwancin noma. Ka san cewa nawa ka kashe, kana yi kana rubutawa, kana ajiye kana tanadar cewa, ka kashe kaza, wannan lokacin ma ka ƙara ka kashe kaza, haka za ka yi ta lissafawa don ka gane cewa ka samu riba ko ba ka samu riba ba a ƙarshen nomanka. Sai kuma akwai wanda muka halarta, shi ma wanda aka koya mana yanayin da ake sa takin zamani, a cikin gona, saboda in takin zamani ya yi yawa yana kashe shuka, kuma yana kashe ƙasar ita karan kanta.

E, wannan abin ga, nom aba tare da amhwani da wani kimiyya ko harkan zamani ba, zan iya cewa na san wasu abubuwa dangane da su, shi ne amfani da taki na gida, da shuka hat ta girma, tun daga farkonta haƙ ƙarshe ba tare da an sat akin zamani ba. Ga kuma yanayin yadda mutun ze yi ƙoƙari ya cire wata tu; ƙwari da cututtuka da suke damun shuka ko dabbobi yayin noman shukan da kuma tassowa da renon dabbobin ba tare da an yi amhwani da kayan zamani ba. Sannan, kuma ga hanyoyi ta yadda za a yi shuke-shuke, ta yadda za a tabbatad da samuwar iska me amfani a; ga al’umma ba tare da an ƃata yanayin wannan waje da ake tattare da su ba. Saboda sassare itace da kuma sauran shukoki masu amfani ga – yana kawo naƙasu sosai, to samad da wa’yannan iatce shi kan shi, shuka ne wand aba tare da wani kimiyya ba, a samu kuma masalaha ga al’uma. Sannan kuma, z aka ga cewa an sami yanayi yadda za a yi ma ƙasa, a tare ta ba tare da ruwan sama ko wasu ruwa masu gudana, sun gwaigwaye ƙasan sun zazayeta har a sami hwaɗawar jiyoyin ruwa.

Barka da warhaka lallai yanzu zamani taguwar zamani lura da yadda lokaci ke tahiya tare da zamani, akwai abubuwan da aka canja daga gargajiya za ka samu ana anhwani da kayan zamani kaman misali kadada, kadada can lokacin nan sai da kawai waɗanda suke kusa da fadama suke da daman amfani da kadada. Amman yanzu tahowan su injin ban ruwa da sauran abubuwan nau’i-nau’i na shuke-shuke ya sa ko wanda ke wani gefe can daban ko wanda ke can saman tudu zai iya yin kadada saboda akwai injin da zai zuƙo ruwa can daga ƙasa shi ya ba shukokin sa ruwa ba tare da an jira sai lokacin damina ba. Sai kuma amhwani da mota mai fita da ƙasa ko tai noma ko tai kuyya-kuyya cikin gona shi ma wannan da dole sai an jira mutane sun gama da wanga gona sun dawo wanga gona, amma zuwa ga yanzu waɗannan nau’o’in motoci ya sawwaka wa manoma ta yadda mutun zai samu mota guda lokaci guda rana guda ta nome mai gona gaba-ɗaya. Har yan cigaba da wasu abubuwan sai kuma shuke-shuken nau’i daban-daban in bana an shuka shikafa wata shekaran sai ka ga an shuka masara wata shekara sai ka ga an shuka dawa, yin hakanan yana sa ita karan kanta ƙasa ta sami taki mai kyau ta ƙara lafiya kuma duk randa aka shuka amhwanin gona shi ma yai kyau sosai. Sai maganin ƙwari, anhwani da maganin ƙwari shima gaskiya ya shigo yanzu zamanin da ana amhwani da maganin kwari na zamani wanda ana feshi kenan saboda kashe kwari masu cuta ma shuka.

Lallai anhwani da kayan zamani, ya kawo cigaba sosai dangane da a ce ai ta dogara da gargajiya, kamar m; lokaci. Lura da cewa lokaci yana da anhwani ga rayuwan ɗan adam da kuma harkar shuke-shuke ita karankanta, in ka yi shuka da wurwuri, llai tabbas babu tantama za kai girbi da wurwuri. In ka yi gyaran shukakka da wurwuri, babu tantama cewa shukakka za ta yi kyau, amma in ka bari wani haki wanda ba a buƙata ya dami shukakka, za ka tarad da abin da ba ka so. Saboda haka, wanga anhwani da kayan feshi da maganin feshi, mo; mo; mototi waɗanda aka sawa a wuri mai wuji da kuma sauran abubuwa na zamani, gaskiya ya temaka sosai wajen taƙaita lokacin aiki da kuma kashin kuɗɗi, saboda za ka ɗauki mutun ɗari su maka aikin gona, yanzu kuma saboda tahowaz zamani, mota guda ta isa tai wannan aiki kuma ba za ka kashe kuɗi wanda za ka kashe kan mutun ɗari ɗin nan ba. Se kuma, yanayin yawan abin da ake shukawa, duba da cewa da na gargajiya, ruwa ba su wuce dai shukan kadada, ba su wuce dede inda ruwa suke, amma yanzu hat tudu ana kadada saboda da samuwa injimin da ke zuƙo ruwa daga ƙasa, shi ma ya temaka sosai wajen samad da abinci da yawa wanda ze sa yai sauƙin kuɗi kuma a same shi kodayaushe ba tare da ya tsinke ba.

Barka da warhaka lallai hanyoyin zamani da ake amfani da shi wajen shuka tumaturi da kayan sauran ganyanyaki da kuma dankali ta hanyoyin zamani da ake amfani da shi suna da dama. Amman kaɗan daga ciki kaman shi tumaturi da yake iya sama sai ya zamana da yanzun duba da cewa ƙasan za ta iya shanye ruwan da shuka take buƙata, bayan an yi ban ruwa to se a zamanin nan sai an shinhiɗa leda sannan a kawo ƙasa a zuba saman ledan nan sai a shuka tumaturi. Saboda gudun ka da ai ban ruwa ƙasa ta zuke ruwan da aka ba ta wato dai shukanta samu ruwan da aka bata shi ma hakan ga sauran ganyanyaki na ta’amuli kman irirn su alayyahu suma haka ake musu duba da cewa ba shukoki ba ne da za su tabbata ga wuri su daɗe ba kaman irin yadda itace ba su za a cire su ne. To, ya zaman sai an yi anfani da wannan hanyan ta yadda ruwa ba za su rinƙa jayewa daga wuri ba, sannan mutum ba zai wahala sosai wajen ban ruwa ba sannan kuma dangane da dankali, dankali yanzu ya kai ga ynayin da har shuka shi ake cikin jakunkuna sai ka ga an samu buhu an cika shi da ƙasa da taki an huhhuda gefe-gefe sannan ka ga an kawo dankali an shuka wanda ko cikin gidan ka mutun yana iya wannan kenan ba tare da sai kana da gona ba kuma ka noma ka samu kudi.

Barka da warhaka, lallai hanyoyi da dama za ka cimma cewa, hanyoyin zamani sun ɗara na gargajiya dangane da kiwo da noma. Musamman noma shi yanzu, se ka ga harkaz zamani ta sa abubuwa suna ɗan taƙaita lokaci ba tare da an ƃata lokaci ana abu guda ba. Kamam misali noma, noma da za a sami mutane wajan mutun goma ko ashirin, su nomi wani bagire, amman yanzu samuwar mototi masu noma, cikin minti talatin se su yi aikin da mutun goma za su yi ga yini, wannan ya sauwaƙa sosai. Se kuma a harkab banruwa, se ka ga da, in ba wanda ke kusa ga ruwa masu gudana ba, ko ruwan da suka tsayu wuji guda wa’yanda suke ta hanyad damina, in ba su ba, babu me yin karara, amman yanzu samuwar injimi me zuƙo ruwa daga ƙasa, ya sa ko wanda ke bisa tudu, yana iya yin karara. Sammunan kuma samuwar, nau’o’i na zamani, maganunnuka na feshi wa’yanda akai ma ƙwari, kas su sa; kas su dami shuka, shi ma wannan ya temaka sosai wajen saurin kawad da ƙwari daga shuka da kuma kashe wasu ciyawu waɗanda ba a buƙata a cikin ita shukad da aka shuka Ze kuma taƙaita lokaci, ya zamana da an ci gaba da samuwar abinci ba tare da ya yanke ba ma har abada. Shi ma ya tibasa wannan da ɗaukan – dama sosai.

Barka da warhaka e lallai abubuwan na yanzu ake anfani da su din canja asali a sa ma shinkafa, doya amma yanzu zuwan zamani ya sa suna shuka har ma cikin buhuhuwa idan an sama leda, a cika ta da ƙasa, sai a huda gefe da gefe. Idan an sama taki, shukan doya ta yi girma har an cire ta, anfani da ita an kai kasuwa. To, haka zalika ana anfani da iri dama, ta hanyar daukan doya da rogo, dukka ana yi da su, ana sama ƙasa inda take da taushi, a je a yi rijiya wurinta ta hanyar inji me zuƙo ruwa, ko kuma da canƙasha, ana ban ruwa ba tare da cewa an jira damuna ba za a yi ban ruwa kuda cikin rani ne rogo ko doya ko sauran abubuwa da suke yi a ƙasa, sai ka ga an same shi ba tare da wata matsala ba.